Omeya oga simana oshoka ohaga longithwa miilonga oyindji monkalamwenyo. Ohaga longithwa okunuwa kaantu noshowo kiimuna. Ohaga longithwa wo okutekela iimeno opo yikale nomwenyo, noshowo okuteleka.

Oondjuhwa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu . Ohayi tekulwa nee opo yi e te po onyama yondjuhwa nosho woo omayi ngoka haga vala uuyuhwena opo oondjuhwa dhi tane nomayi ohaga vulu oku liwa kaantu.

Mombuga omu na oondundu odhindji dhoka hadhi vulu oku talika kaa talelipo mboka haya zi kiilongo yi ili no yi ili. Oondundu odhina omamanya ogendji ga gongelwa guuka mombanda, hoka aantu haya vulu oku londa.

Iinamyenyo oyindji ohayi longitha iimeno onga iipalutha yawo yesiku kehe, yo yi vule okukoka yi ete po iinamwenyo yimwe yi ili, yi tane. Yo yi kale wo nuundjolowele, yi ete po onyama.

Aantu ohaya tungu oondunda dhawo ndhoka haya longitha onga omahala gokulala noshowoo okugondja omutenya. Oondunda ndhino nduno ohadhi kala dhili momagumbo nenge momahala ngoka haga futwa kaatalelipo.

Aantu ohaya vulu okukokeka iimeno nokuyi landitha kaantu yi ili noyi ili, opo ya ka tsike komagumbo gawo yo ya vule okumona ko iiyimati ngele oshimeno sha koko. Iiyimati ohayi liwa nduno kaantu.

Ombaka oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Oyi na omawawa, ashike ihayi tuka lela ya fa uudhila mboka hawu tuka wu uka muule. Ohayi ende pevi.

Opena oombwa dhomomeya dhoka hadhi kala mefuta, ohadhi zi mefuta inadhi fa oombwa dhiyaka dhoka hadhi tekulwa kaantu komagumbo. Oombwa dhomomeya dhika odhina omagadhi ngoka haga vulu okupanga omakutsi nosho tuu.

Omwiidhi oshimeno shoka hashi liwa kiimuna opo yi koke yo yikale yina uundjolowele. Iimuna ohayi tupe onyama yoku lya oshowo omahini gwoku nwa nosho tuu.

Aakwanezimo oha ya vulu okuninga oshikunino shawo shopawumwene, opo ya kunemo iimeno yawo yoya vulu okumonamo iikulya ngaashi iikwamboga niiyimati yo yi ipaluthe nezimo lyawo.

Aantu oohaya vulu okukwata oohi momatale, mefuta nenge moondombe opo dhi vule okuliwa yo yaka landithe wo momapandanda ya mone mo iiyemo yokulanda iinima yimwe yi ili.

Aakwashigwana ohaya vulu okutekula oohi, okuza sho oonshona dho dhi koke dhi vule okuliwa dho dhi landithwe wo ya mone mo iiyemo, yokulanda iinima yilwe yi ili ngaashi iikutu yokuzala.

Uuna omuntu ha li iikwamboga oha kala e na uundjolowele. Osha simana noonkondo opo omuntu a kale ha li iikwamboga niiyimati opo kaa kale e na omawuvu gi ili nogi ili.

Iinamwenyo yomokuti oyili pomaludhi giilinogiili, ngaashi oondjamba, ondjamba onenenene, yo opena iinamwenyo ngashi oonkoshi, uupundja nosho tuu

Omiti odha simana oshoka ohadhi gandja omizile kaantu opo yi igamene komutenya oshoka ohagu vulu okweeta uuvu wi ili nowi ili ngele omuntu apya komutenya unene ohashi kwathele nduno aantu ngele yeli momizile dhomiti.

Aantu mboka ha ya yugu oohi momatale nenge moondama , ohaya vulu nduno okudhilongitha opo dhika landithwe nenge yalye momagumbo gawo kehe esiku opo ya kale ye na opo ya kale ye na iipalutha.

Mombuga ohamu mene wo iimeno yimwe mbyoka hayi vulu okukoka monkalo ndjoka kaayi na naanaa lela omeya ga gwana, oshoka ombuga ihayi mono omeya ga gwana omumvo aguhe.

Ongombe oshinamwenyo shoka hashi tekulwa kaantu . Oongombe ohadhi li oomwiidhi , dho ohadhi vulu okutselwa dheetepo onyama , dho ohadhi gandja omahini kaantu opo yalye naakwanezimo lyawo.

Moshilongo omu na omahala ogendji ngoka haga vulu oku talelwapo kaayendanandjila. Omahala ongaashi nee ngoka ge na oondundu oonde unene, ngoka ga mbugala na mombuga ka mu na lela omiti omu na owala omavi nehala lya mbwalangandja.

Aantu ohaya kunu iimeno yi ili noyiili opo ya vule okumona iiyimati oshowo iikwaamboga. Iiyimati ongaashi omamengo, omayapula, omambanana oshowo iiyimati yilwe ya gwedhwa po.

Aantu ohaya vulu okuninga oshikunino moka haya vulu oku kuna iimeno yawo opo ya monemo iikwamboga niiyimati. Iiyimati ongaashi omayapela , omalemune , omamengo noshotuu yilwe yagwedhwapo.

Aantu ohaya longitha omavi ngoka haga ithanwa oshikunino opo yavule okukuna mo iimeno yi ili noyi ili, yo yamone mo iiyemo ngele taya landitha iiyimati mbyoka tayizi kiimeno.

Aantu ohaya vulu okuneta oohi momatale nenge moondama. Oohi dhino ohadhi vulu nduno oku liwa kaakwanezimo nenge ya vule okulanditha kaantu yamwe yiili yo ya mone mo iimaliwa mbyoka ya vule oku landa.

Oshikunino ohashi longithwa opo aantu ya kune iimeno yawo mevi ngaashi omapungu, iilya, omatanga, omakanuwa nomanyangwa.

Efuta, enenenene, lyo olina omeya ogendji. Mefuta ohamu kala oohi dhi ili nodhi ili noshowo iimeno mbyoka yili kohi yefuta. Mefuta ohamu vulu oku kuthwa oohi komahangano gi ili nogi ili opo dhi landithwe.

Ombuga ehala lya mbwalangandja kali mona nana omvula lela omumvo aguhe, omuna iimeno mbyoka hayi mvula okukala nomwenyo mpoka kapena omeya ga gwana , omuna wo oondundu nosho wo.

Oohi iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya no ohayi zi momeya opo yikale nomwenyo. Oohi ohadhi vulu nduno okunetwa nokukwatwa kaantu opo yavule okudhilya yo yamone iipalutha yesiku kehe. Ohaya vulu nduno okudhilanditha kaantu yalwe.

Evi lya simana , oshoka aantu ohaa vulu okukuna mo iiyimati niikwamboga, opo ya vule okuninga oongesha dhawo dhokulanditha iiyimati mbyoka tayi zi miikunino yawo.

Iikombo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu, ohayi longithwa nduno oku eta po omahini, ombambya ohayi longithwa nduno okuninga iikutu nosho wo iikutu, noongaku ndhoka dhi na omapaya.

OSwakop ondoolopa yimwe yomoondoolopa ndhoka dhomoshilongo Namibia, koSwakop okuna nduno efuta hoka aatalelipo haya yi ya ka tale efuta osho wo nkene lyili onkaloshitwe.

Momeya ohamu zi oohi ndhoka hadhi vulu okulandithwa dhi ete iiyemo, nosho wo okuliwa kaakwanezimo nokaakwashigwana yomoshilongo.

Omwiidhi ohagu vulu oku tetwapo ndele tagu gongelwa opo gu pungulilwe iimuna ngele ondjala tayiya ngaashi pokwenye ihaku kala naanaa kuna omwiidhi lela gwa gwana opo iimuna yikale yina iipalutha yesiku kehe.

Iimeno ohayi kunwa moshikunino opo yeete po iiyimati osho wo iikwamboga mbyoka hayi kala iipalutha yaantu yesiku kehe. Iikwamboga ongaashi nduno uunawamundesha iiyimati ongaashi omayapula nomalemune.

Opena iikwamboga yomaludhi gi ili nogi ili ndyoka hayizi kiimeno yomiikunino nosho tuu. Iikwamboga ongaashi nee oonyanga, omatama, uunawandesha nayilwe yagwedhwapo.

Aantu opo ya kale yena oonkondo yo ya longe iilonga yawo yesiku kehe, oya pumbwa oku kala yena iipalutha yokulya kehe esiku. Onkene ohaya longitha nduno omavi opo ya kune iimeno yawo yo ya vule okulya iitulwako.

Omvula ohayi loko pomahala ogendji moNamibia nomeya ohaga vulu nduno okutalama opo gakale ganinga oondombe nenge omatale. Omeya ngono ohaga vulu okunuwa kiimuna noshowo okuyogitha iikutu.

Una omuntu ke ena egumbo ndono lya dhikwa oku lala oha vulu oku landa otenda ndjoka hayi vulu oku dhikwa momuzile nota vulu oku lala mo naanegumbo lye.

Aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo ohaya longitha nduno oohauto opo ya talelepo oshilongo yaka tale oondundu, efuta nomahala gamwe gi ili ngoka omawanawa moshilongo.

Aantu ohaya kokeke iimeno, opo ya vule okumona mo iiyimati, nosho wo iikwamboga, iiyimati mbika niikwamboga ohayi liwa nduno kaantu esiku kehe, opo ya kale yena uundjolowele, yo ya longe iilonga yawo ya kehe esiku.

Aantu ohaya kunu omandjembele. Omandjembele ohaga longithwa okuninga iikunwa yi ili noyi ili nosho wo okulya kaantu. Ohaga vulu okuliwa omatalala nenge ga kukutikwa pomutenya.

Opuna omahala ngoka gatungilwa aatalelipo opo ya kale yena omahala gokulala, opo nduno omuntu a kale mehala mono ohafutu ondando yoshimaliwa shontumba yo ya vule okupewa ekwathelo ndyoka ya pumbwa.

Opena iinamwenyo yomokuti yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi uumenye, oondjamba, oonkoshi, oompugulu nayilwe ya gwedhwapo mbyoka ya kala mokuti.

Ope na aatalelipo mboka haya zi kiilongo yi ili noyi ili. Ohayeende nduno taya talele po iilongo taya tala eshito lyaKalunga, ohaya mono nduno oondundu, efuta, nosho wo ombuga ndjoka onene ya mbwalangandja.

Oondjuhwa ohadhi vulu okutekulwa, opo dhi etepo omayi ngoka haga vulu okulandithwa onga ongeshefa ndjoka hayi landitha omayi, oshowo okudhipagwa opo yeetepo onyama yondjuhwa ndyoka hayi vulu okuliwa.

Oongombe iinamwenyo mbyoka hayi lithwa kaantu, mbyoka hayi vulu okudhipagwa opo yi ete onyama, niipa yayo ohayi longithwa okuninga iikutu, oongaku, nomakumbatha ngoka haga vulu okwiisilkilwa kaantu puutalala.

Aakwashigwana ohaa nete oohi momatale nenge momilonga opo ya vule okulya esiku kehe yo ya mone oshiyelelwa nenge ya landithe ya mone mo iiyemo yakwathele aakwanezimo yawo.

Aantu ohaya kunu imeno ngaashi iilya unene unene kombinga ndyoka yoko wambo opo yavule okumona mo iikulya yokulya.

Oohi iinamwenyo mbyoka hayi kokele momeya. Ohadhi liwa nduno kaantu noshowo okulanditha ya mone mo iimaliwa okulanda iinima yilwe yi ili noyi ili ngaashi iikutu yokuzala, oongaku noshowo okufuta oosikola.

Aantu ohaya kala taya tekula oohi noku dhi kwata wo momatale nomoondombe opo ya vule okulya naakwanezimo lyawo opo wo ya vule okulanditha ya mone mo iiyemo, yo ya lande oompumbwe dhimwe dhi ili.

Aantu ohaya vulu okuninga iikunino yawo onga oongeshefa, opo ya vule okukokeka iimeno. Yo ya mone mo iikwamboga mbyoka taya vulu okulanditha kaantu aakwawo, ya mone mo iiyemo.

Iimeno oyili pa maludhi ga yooloka. Yimwe omuti ndhoka omi leeleka hadhi vulu oku tulako iiyimati, na dhimwe ohadhi imi owala oongala dhoka hadhi hadhi kala dha sheneka. Noshowo iimeno mbyoka hayi tulako iikwamboga nosho tuu.

Omeya oga simana oshoka, omeya ngaashi ngoka gomoondombe omo hamukala ohi no ohadhi oha dhi zi momeya moka opo dhi vule oku koka noku eta po oohi dhimwe dhi ili. Omeya oha ga longithwa woo okuyoga iikutu ngele yina oongaga.

Iimeno ohayi kunwa opo yi etepo iiyimati niikwamboga oshowo yi liwe kiimuna nokaantu. Ohashi kwathele wo opo aantu yakale yena uundjolowele yo ya longe iilonga yawo yesiku kehe.

Omeya ohaga longithwa okunwa kaantu nosho wo okunwa kiimuna, ohaga longithwa wo okukokeka oohi, oshoka oohi ohadhi zi momeya ihadhi vulu okukala dhili kombanda onkene oga simana.

Ombuga ehala ndjoka lyambwalangandja, kamu na iimeno oyindji oshoka ihamu kala naanaa omvula ya gwana opo iimeno yi kale nomwenyo, mo omu na iimeno mbyoka hayi vulu okukala nomwenyo ngele inayi mona omeya ga gwana.

Omeya ohaga vulu okulongithwa oku iyoga kolutu nosho wo okukokeka oohi oshoka oohi ohadhi zi momeya dho ohadhi kala momeya opo dhi kale nomwenyo nosho wo ohaga longithwa okuyoga iikutu nokuteleka.

Aantu ohaya kunu iimeno yomaludhi gi ili nogi ili, opo ya vule okumona mo iiyimati osho wo iikwamboga. Iiyimati mbika niikwamboga ohayi vulu okulandithwa opo yi ete po iiyemo, yo ya ka lande oompumbwe dhimwe dhi ili.

Aantu ohaya vulu okutekula oohi dhawo moondombe nenge moondama opo dhi vule okutana nokulongithwa opo dhi ete po iiyemo dhikwathele aantu mompumbwe dhimwe dhi ili.

Aantu ohaa vulu okutekula oohi dhomaludhi gili nogili, ndhoka tadhi vulu okukala tadhi koko opo dhi ete po oohi dhimwe dhi ili nosho wo okuliwa kaantu opo ya kale tayi ipalutha mesiku kehe.

Aakwashigwana oyena oongekeka dhi ili nodhi ili hoka haya vulu okuya yakagalikane kOmuwa gwawo omakwatho gi ili nogi ili. Oongeleka ndhino ohadhi yiwa nee nenge omOsoondaha nenge omasiku gamwe gi ili.

Efutaa olina omeya ogendjigendji, go ogena omongwa, pooha dhefuta ohapu kala puna uumanya, nomavi omaluudhe, nosho tuu iinima yilwe yaza mefuta.

Ombuga ehala ndyoka lya mbwalangandja mokati koshilongo, kali na naana iimeno oyindji, oshoka ihali mono omvula ya gwana, opo iimeno yi kale yi li nomwneyo, yo tayi tila ko iiyimati. Onkene ohaku kala kwa kukuta.

Omatalashe ohaga longithwa okutulwa koombete hoka haku lalwa, oshoka iipilangi mbyoka yili kombete otayi vulu okukala tayi ehamitha omuntu, noshowo okuna okutulwa etalashe opo kukale taku vulu okulalwa komuntu.

Omeya oga simana oshoka ohaga longithwa oku iyoga komalutu getu osho woo okuyoga iikutu yetu uuna ya luudha, nosho woo okunwa, nosho woo okuteleka iikulya opo tukale tu na iipalutha.

Aantu ohaya vulu oku helela omahala gomapya moka haya vulu oku kuna iimeno yawo yo ya mone mo iikulya yokulya yesiku kehe iimeno ongaashi iilya, omapungu, omakunde, oofukwa nosho tuu.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya mbyoka hayi vulu okutekulwa opo yitane, yivule okuliwa nenge yi landithwe, opo yeete po iiyemo, aantu yalande oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Etango ohali zi kuuzilo e tali ka ningina kuuningino. Ohali eta uuyelele ne nduno pethimbo lyomutenya opo aantu ya kale ye wete ko. Ohali ningine uusiku opo ku kale kwa luudha.

Aantu ohaya vulu okukwata oohi momeya opo ye dhilye ongo oshelelelwa komagubo gawo. Ohaye dhilanditha woo opo ya monemo iiyemo nosho tuu.

Aantu ohaya vulu okuninga oshikunino moka haya vulu okukuna iimeno yawo ngaashi iikwamboga oshowo iiyimati yomaudhi gi ili nogi ili. Ya vule okumona iipalutha ya kehe esiku.

Omuhoko ngono hagu ithanwa aawambo, ohaya longitha omashisha okupungula iilya yawo mbyoka hayi zi momapya , ngele yateywa mo, to tayi hwithwa, uuna yalonga momapya gawo ethimbo lyomvula.

Aantu ohaya vulu okukwata oohi momatale nenge moondombe, opo ya vule oku ka landitha ya mone mo iiyemo, osho wo ya vule okulanda iinima yilwe yi ili yomegumbo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiimamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa, opo dhitane dheetepo omayi dho dhivule okudhipagwa dhi ninge onyama nosheelelwa megumbo.

Iimeno ohayi kunwa opo yeetepo iikwamboga oshowo iiyimati ngaashi omayapela, omabanana, omatama noonyanga opo aantu ya vule okulya nokulanditha.

Oongombe ohadhi tupe oshipa shoka hatu vulu oku ninga iikutu nomakumbatha noshowo omahini, nonyama nomagadhi niinima yilwe ya gwedhwa po. Ongombe oya simana

Aantu ohaya vulu okuninga oofalama taya tekula oondjuhwa ndhoka hadhi kala onga oongeshefa dhokulanditha omayi oshoka oondjuhwa ndhoka onkiintu ohadhi vala omayi ngoka taga vulu okulandithwa nenge okuliwa.

Otu na omithigululwakalo dha yooloka ngaashi Aawambo mboka haya zi kuuninginino woshilongo. Ohaya popi omalaka gi ili nogi ili, ashike ohaya vulu oku iyuva nAandonga, Aakwambi, Aakwanyama nosho tuu.

Uuna uusiku ndele okwa luudha aantu ohaya longitha olusheno opo ya minikile yo ya vule okumona ko ngele taya longo iilonga yawo ngaashi okuteleka noshowo okulongitha olusheno opo ya tyaatyele oongodhi dhawo.

Iimeno ohayi koko opo ye ete po iiyimati noshowo iikwamboga. Iiyamti ongashi omabanana , Omamengo, Omayapula noshotuu yilwe yili ya gwedhwa po ohayi liwa nduno kaantu.

Momahala go moshilongo ngaashi ngoka gokuuningi ni no aakwashigwana oyena omavi ngoka haye giithana omapya moka hamu vulu oku pululwa komambakumbaku opo yavule oku kuna mo iilya yawo.

Ongombe ohayi vulu oku eta po omahini osho wo onyama ndjoka hayi liwa kaantu. Osho wo oshipa shOngombe ohashi vulu oku ningwa omapaya goongaku nosho wo omakumbatha ngoka haga vulu okwiisikilwa kaantu.

Omeya ohaga longithwa oku iyoga komalutu opo aantu ya kale ya yela noshowo okunwa, noshowo oku yoga iikutu noku teleka iikulya, opo aantu ya mone iipalutha ya kehe esiku.

Aantu ohaa vulu okutekula oohi moondombe momatale oshowo tuu opo dhu tane yo ya vule okudhi landitha ya mone mo iiyemo yo ya vule okulanda iinima yimwe mbyoka ya pumbwa .

Omvula ngele ya loko ohayi eta omeya ya talame miishana nenge moondombe. Omeya ngano ohaga longithwa okunuwa kiimuna yi kale ya za enota, oshowo aantu ohaye ga longitha okuyoga iikutu yawo ngele ya kaka.

Mombuga omuna omwiidhi gakukuta noonkondo , oshoka omvula ihayi mono naanaa lela omvula yagwana niimeno mbi hayi kalamo mombuga, iimeno mbyoka hayi kala mombuga ethimbo ele nande inayi mona omeya.

Opuna omaludhi gaali goombwa. Opuna oombwa ndhoka hadhi tekulwa kaantu momagumbo, po opuna oombwa ndhoka dhomomeya hadhi zi mefuta . Ohadhi kala mefuta oshoka ohadhi kala pooha dhefuta mpoka pwatalala.

Aantu ohaya vulu okuneta oohi momafuta nenge momatale. Osheelelwa shino shoohi ohashi longithwa nduno opo shi paluthe aakwashigwana naakwanezimo, noya vule okulanditha yamonemo iiyemo.

Aantu ngele ya teya iilya yawo ohaye yitula nduno momeya opo yi nengene nawa yo taye yitula pomutenya yi kukute yo yi vule okukatsuwa yeete po uusila mboka hawu longithwa okuteleka oshimbombo nosho tuu.

Omvula ngele yaloko ohayi eta omeya ogendji gendji ngoka haga eta efundja ndoka hali eta oohi. Aantu ohaya kakwata oohi opo yalye naakwanezimo yawo yo yamone iipalutha yakehe esiku.

Ondjuhwa oya simana oshoka ohayi vulu okupa aantu onyama yo ku lya, oshowo omayi ngoka haga liwa kaantu. Omayi ngono ohaga vulu wo okuza uuyuhwena wumwe wi ili, opo dhi tane dho dhi ninge odhindji.

Opena omaludhi guudhila ga yooloka. Ope na mboka hawu zi pooha dhefuta oshoka owu hole mpoka pwa talala, nenge mboka hawu zi mokuti, nenge mboka hawu zi mokati koondundu noshotuu mombuga.

Ondjambameya oyo shimwe shomii namwenyo mbyoka hayi kala mokuti ngashi oondjamba, oonkoshi noompugulu nayimwe ya gwedhwapo. Iinamwenyo mbika ohayi kala mokuti yo ohayi kala yili mehala lya sikililwa lyapata.

Uudhila uunamwenyo mboka hawu vulu okutuka, okuya pomahala gi ili nogi ili nomawawa. Ohawu kala wo kombamda yomiti, oko hoka hawu zi nuudhila mboka uushona.

Opu na iiyimati mbyoka hayi ithanwa omandjembele. Omandjembele ohaga liwa nee omatalala, nenge ga kukutikwa pomutenya. Ohaga longithwa nee okuninga iikunwa yi ili noyi ili.

Omilonga dhimwe odha tondoka mokati koondundu moka oondundu hadhi kala dhina omamanya omanene nomeya taga tondoka. Omeya ngano ohaga zi nee momvula nomefundja.

Opuna omeya ngoka haga talama momatale nenge moondombe, momeya muka ohamu kala muna oohi ndhoka hadhi liwa kaantu. Omeya ngano ohaga vulu wo oku longithwa opo aantu ya yoge iikutu, yo ya vule wo okupa iimuna yawo okunwa.

Iimeno ohayi tekelwa nomeya opo yivule okukoka, yo yeetepo iiyimati yiili noyiili. Iiyimati mbino ohayi landithwa nduno kaanangeshefa yiili noyiili, opo yamone mo iiyemo noshowoo okulya naakwanezimo yawo.

Iimeno oyili omaludhi nomaludhi ngaashi, iiyimati, iikwamboga nosho tu iimeno yimwe yi ili ngaashi, omatama, oonyanga, omayapula.

Aantu ohaya vulu okuninga iikunino mokahaya vulu oku kuna iimeno yoludhi lwi ili nolwi ili, opo ya mone mo iiyimati niikwamboga, yo ya vule okulya esiku kehe, ya tidhe po ondjala.

Oongombe ohadhi longithwa opo dhi e te po omahini, osho woo onyama ndjoka hayi li wa kaantu. Oshipa shongombe ohashi longithwa oku ningwa omakumbatha nosho woo iikutu noongaku.

Aantu oha ya nete oohi momatale, nenge mefuta, nenge moondobe opo yavule okulya naakwenezimo yawo onga osheelewa, yo yavule woo kulanditha yamonemo iimaliwa opo yalande oompumbwe dhimwe dhiili.

Aantu ohaya kunu iimeno opo ya vule okumonamo iiyimati niikwamboga mbyoka haya vulu okulya naakwanezimo yawo yo ya vule wo okulanditha ya monemo iiyemo ya lande oompumbwe dhimwe dhiili.

Moshikunino ohamu kunwa iimeno yomaludhi ga yooloka mbyoka hayi vulu oku kala iikwamboga nenge iiyimati yili motyili. Iiyimati ongaashi: omayapula, omamango nosho tuu.

Aantu ohaya vulu okuninga oondama moka taya tula oohi opo yedhi tekula. Oohi ndhino ohadhi vulu okuliwa kaakwashigwana nenge yalandithe kaantu aakwawo yamonemo iiyemo , yavule okulanda oompumbwe dhi ili.

Omeya oga simana oshoka ohaga longithwa opo ga kaleke oohi dhina omwenyo, go ohaga longithwa oku teleka kaantu, go ohaga longithwa wo oku yoga iikutu noshotu.

Ongombe oya simana moshigwana, oshoka ohayi kwathele aantu ya mone onyama yokulya onga osheelelwa noshowo oshipa shongombe ohashi longithwa okuninga omakumbatha ngoka aantu haya isikile puutalala.

Ombuga ehala ndyoka lyambwalangandja ihamu mono naanaa lela omvula. Na ohamu mene ashike iimeno mbyoka hayi vulu okukala nomwenyo kapena omeya ga gwana. Mombuga omu na nee oondundu odhindji noshowo iinamwenyo mbyoka hayi vulu okukala yili mo.

Oohi oha dhi tekulwa momeya opo dhi koke dhi ninge oonene dho dhi vule okuliwa kaantu dho dhi landithwewo aantu ya monemo iiyemo, iiyemo yi kalande iinima yiili no yiili.

Iimeno ohayi kunwa kaantu opo yi vule oku eta po iiyimati yomaludhi gi ili noyi ili noshowo iikwamboga mbyoka hayi liwa nokulandithwa kaantu, opo ya mone mo iiyemo.

Aanafaalama ohaya vulu oku kuna iimeno yoy yo ya monemo iiyimati niikwamboga . Opuna woo aanafaalama mboka haya tekulila iimuna yo ya vule oku mona mo onyama ndjoka hayi liwa onga osheelelwa nosho tuu.

Moshilongo omuna omuhoko gwaawambo ngoka guna omihoko dhiili nodhiili ngaashi Aakwambi, Aangandjela, Aandonga, Aakwaluudhi, Aankolonkadhi, Aakwanyama nosho tuu.

Efuta olina omeya ogendji moka hamukala iimeno noshowoo oohi dhoka hadhivulu okukwatwamo opo dhikalandithwe dho aantu yamonemo iimaliwa yokulanda oompumbwe dhimwe dhiili.

Aantu ohaya nete nokuhuga oohi momatale nenge moondombe opo ya vule okulya onga oshiyelelwa naakwanezimo lyawo yo ya landithe wo ya mone mo iimaliwa mbyoka tayi vulu okulanda iinima yimwe.

Omvula ngele ya loko oyindji yindji, ohayi eta nduno omeya ga kale ogendji shono hashi eta efundja noohi odhindji tadhi tondoka dha lambalala omakuti nomakuti, e tadhi liwa.

Omvula ngele yaloko omapya ohaga kala gena omwiidhi ogundji , onkene aakwashigwana ohaya pulula omapya gawo omambakumbaku, opo ya vule okukuna mo iimeno yawo mbyoka tayi yape iipalutha iipalutha kehe esiku.

Omeya ohaga vulu okulongithwa okuteleka iikulya, opo aantu ya mone iipakutha yesiku kehe. Ohaga longithwa wo okunwa, opo aantu ya kale ye na omwenyo . Nosho wo okukosha omalutu getu nokukosha wo iikutu.

Aantu ohaya kwata Oohi momatale no moondombe opo ya vule oku mone iipalutha naakwanezimo lyawo yo ya vule wo oku landitha kaakwashigwana yamwe yi ili ya mone mo oshimaliwa.

Aanangeshefa ohaya gandja iilonga kaantu yi ili noyi ili opo ya vule okugandja omakwatho ngoka haga gandjwa kongeshefa kaantu yalwe yi ili noyi ili, ya vule okumona iiyemo komwedhi kehe.

Aantu ohaya kwata oohi momeya gomvula ngoka haga kala taga tondoka miishana noku landitha oohi ndhoka opo ya mone iiyemo noku landa iinima yilwe ngaashi omagadhi gokulya nogo kuteleka nosho tuu.

Oondjuhwa iinamwenyo mbyoka hayi kala megumbo nohayi tekulwa kaantu ohayi pewa nduno iikulya noku nwa kaantu opp yi vule yi vale omayi ngoka haga vulu oku liwa kaantu yo yi vale omayi ngoka haga ningi uuyuhwena wumwe.

Oongombe ohadhi tekulwa kaantu opo dhivule okweetapo omahini ngoka haga liwa noshithima kaantu nande ganuwe nosho woo onyama nosho tuu.

Ngele omvula ya loko iishana ohayi kala ya udha omeya ogendji taga vulu oku tekwa opo aantu ya nwe, ganuwe kiimuna nokutekela iimeno nokuyoga iikutu yawo.

Omeya ohaga longithwa oku tekela iimeno, iimeno oya pumbwa omeya opo yi koke yo yi tuleko iiyimati mbyoka hayi vulu oku liwa kaantu. Iiyimati oya simana oshoka oha yipe aantu uundjolowele.

Iinamwenyo yomokuti oyanika oshiponga kaantu, onkene oyeedhililwa mehala ndyoka hali ithanwa Etosha opo yikale hayi katalelwa po kaayenda nandjila oshowo kaakwashigwana.

Omvula ngele oyaloko uunene ohashi eta nduno efundja omeya gatalame, iimeno oyindji ohayi si komeya ngano nomeya ohagakala nduno ganinga omatale moka hamukoko oohi yo aantu taya li.

Aantu yamwe ohaya vulu oku kuna iimeno nokuyi landitha manga iishona opo yavule ya monamo iiyemo. Ngoka talanda oshimeno oshishona ohaka kuna nduno kegumbo lye opo shikoke shi etepo iiyimati.

Mokuti omu na iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oonduli, oonkoshi, oondjamba, oondjambameya, uupundja nayilwe ya gwedha po mbyoka hayi adhika mokuti.

Omeya ohaga longithwa okunwa kaantu osho wo kiinamwenyo, osho wo okutekela iimeno noku yoga iikutu onkene oga simana noonkondo.

Miikunino ohamu kumwa iimeno yi ili noyi ili ngaashi iikwamboga, iyimati ngaashi omatama, omayapula, omabanana nosho tuu.

Moshilongo omuna omahala ngoka geli mombuga ga ningilwa aatalelipo sho tayeya yatale oshilongo ngaashi oondundu nosho tuu iinima yimwe iiwanawa moshilongo.

Aakwashigwana ngaashi aawambo oyendji ohaya kunu iimeno yawo, opo yavule okumonamo iikulya yesiku kehe. Ohaya kune ne iimeno ngaashi, ilya, omakunde, oofukwa, nosho tuu.

Omavi ngoka geli kumwe ga kukutila kumwe ohagi ithanwa omamanya, noha ga adhinga nduno keendundu, nohaga adhika wo mombuga oshoka ihaga kala naanaa kehe pamwe.

Aantu ohaya vulu oku ninga oofaalama dhoondjuhwa, moka haya kala yena oondjuhwa tadhi tekulwa dho dheete po omayi ngoka haga vulu oku landithwa, yeetepo iiyemo yo yavule oku kwathela naakwanezimo yawo.

Aantu ohaya vulu okutekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Oohi dhino ohadhi pewa nduno iikulya dho ohadhi kala momeya opo dhitane dho dhika landithwe dhivule okweeta po iiyemo osho wo okuliwa po.

Mokuti omuna iinamwenyo ya yooloka, mbyoka hayi ithanwa iinamwenyo yomokuti, ngaashi oondjamba, oonduli, oonkoshi, uupundja, oondjambameya, nosho tuu.

Iipilangi mbyoka hayi zi kiimeno oha yi vulu oku longithwa, opo yi etepo iipundi opo aantu ya kuutumbe momi zile dhomiti nenge iitaafula, mbyoka hayi longithwa oku tenteka iinima yi ili no yi ili.

Mombuga ohamu kala mu na omwiidhi gwa kukuta oshoka ihamu mono omvula ya gwana omumvo aguhe. Omwiidhi ihagu mono nawa omeya nohagu kala gwa kukuta, ano gwa sa.

Aatalelipo yokiilongo yi ili noyi ili oha yeya okutalelapo omahala ngoka gi ili nogi ili ngaashi oondundu nosho tuu.

Omwiidhi iimeno mbyoka hayi liwa kiimuna opo yi kale yina uukolele, yo yi kale yina uundjolowele. Omwiidhi ohagu longithwa oku ninga oondunda opo dhi kale itaadhi lokwa, dho dhi kale dha ninga omuzile.

Opena iiyimati yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omaapela, omalemune nomabanana nosho woo omandjembele ngoka taga vulu okuliwa omatalala nenge ngele ga kukuta giigonya.

Aantu ohaya vulu okutekulwa oohii momeya opo yavule okudhilya esiku kehe nenge yalandithe yamonemo iiyemo, iimaliwa yawo mbyoka tayizi mokulanditha oohii ohayavulu okulanda ipumbiwa yimwe yili ngashi oothewa dhokwiyonga nosho tu.

Aantu ohaya vulu okufula omalambo yo taya tula mo omeya opo ya ninge oondama ndhoka ihaa dhi pwine, opo omeya ga vule oku longithwa mokwenye ngele omvula ya sheka.

Aantu oha kokeke iimeno opo yavule okumona mo iikwamboga niiyimati. Iiyimati ongashi omambanana ,omamango ,omalemune nosho tuu iiyimati yimwe ya gwedhwapo yomaludhi ogendji gili no gili.

Ondjuhwa ohayi vulu okuliwa onga onyama yosheelelwa, noshowo ohayi vulu oku etapo omayi ngoka haga liwa, go ohaga etapo wo uuyuhwena mbono uushona. Onkene ondjuhwa oya simana noonkondo.

Aantu ohaya kunu iimeno yi ili noyi ili miikunino yawo opo yavule okumona iipalutha ya kehe esiku noya vule yakale yena uundjolowele woku longa iilonga yawo mesiku kehe.

Moombuga omuna oondundu oonene. Ondundu ondumba yomamanya ogendji geli kumwe gu uka mombanda. Aantu yamwe ohaya vulu okulonda koondundu ndhoka onga pomadhewulo yoya kale yena uundjolowele.

Miikunino ohamu kala mwakunwa iimeno yomaludhi gi ili nogili ngaashi omapungu, omambanana, omayapula, omalamune niiyimati yilwe oyindji yagwedhwa po.

Ope na omakanka ngoka ge na omeya, ga tapakana oshilongo ashihe . Omeya ngono oha ga vulu ne oku longithwa oku tekela iimeno, oku pa iimuna okunwa, nosho wo okukosha iikutu, kaakwashigwana.

Ondjamba oyina ooniga dhili mbali nosho woo omeho geli gaali . Ooniga ohadhi vulu woo oku landithwa noku monamo iimaliwa oyindji. Osho woo omatudhi gondjamba ohaga vulu oku panga ngaashi omukolo.

Aantu ohaya li iikwamboga oshoka oyina uundjolowele yo ohaya vulu okukuna iikwamboga yawo miikunino yawo opo opo kayakalande koositola hoka taya kalongitha iimaliwa.

Omiti ndhoka ominene ohadhi gandja omuzile omwaanawa ngele ku na omutenya unene. Momuzile ngono ohamu gondjwa nduno kaantu, oshoka omutenya kagu li naanaa nawa.

Omeya oga simana oshoka ohaga vulu okutekula oohi oshoka ohadhi zi momeya. Ohaga longithwa ishewe kaantu okunwa opo ya vule okukala nomweyo. Ohaga longithwa wo okuyoga iikutu yawo ngele ya gagala.

Ombuga ehala ndoka moshilongo kalina naana lela omiti odhindji lyo ihali mono naana omvula lela. Ohamu kala nduno muna omutenya ogundji mo omwakukuta noonkondo.

Moshilongo omu na omahala gi ili nogi ili ngoka ge na eshito ewanawa haga eta aatalelipo taya zi kiilongo niilongo, opo ye ye ya tale yo ya vule okuthaneka ya kale ye na omathano.

Mombuga yaNamibia omuna oondundu odhindji noshowo omavi ga ndumbalala. Ohamu kala nduno muna ombepo oshoka ehala olya mbwalangandja unene.

Opuna oombuto dha yooloka dhomaludhi nomaludhi, ndhoka hadhi vulu oku kunwa opo dhi mene iimeno. Oombuto ohadhi zi nduno kiimeno ngele ya ningi iiyimati, dho otadhi vulu oku kunununwa natango dhi ete po iiyimati iikwawo.

Aantu ohaya kunu iimeno yiili noyi ili, opo ya vule okumona iiyimati oshowo iikwamboga. Iikwamboga ongaashi omatama noonyanga omanga iiyimati omayaoula, omamengo nosho tuu.

Oombaka iinamwenyo mbyoka ha yi kala megumbo. Oyina omawawa yo oha yi vala omayi ngoka haga vulu oku tendukapo ga vale uumbaka uushona opo dhitane.

Omeya gomvula nenge omeya ngoka geli moondama nosho woo omeya ngoka geli momatale ohaga kala gena Oohi. oohi ohadhi vulu oku metwamo kaantu opo ya vule oku lya oohi, yo ya vule woo oku landitha opo ya monemo iiyemo.

Omeya oga simana oshoka ohaga longithwa oku iyoga komalutu, okuyoga iikutu, okunwa nokuteleka wo iikulya yomaludhi gi ili nogi ili. Ohaga longithwa wo okukokeka iimeno.

Aanafaalama ohaya kunu omapungu ngoka haga vulu okulongithwa opo puningwe uusila mboka hawu teleke iithima , noshowo okulya omapungu omatalala nenge omakukutu.

Iipundi oya longwa miipilangi niitaafula oya longwa miipilangi nohayi vulu okulongithwa oku kuutumbwa nenge okutentekwa iinima.

Oondundu odha ningwa po momamanya ngoka ga ndumbala gu uka mombanda. Aantu ohaya vulu oku enda yu uka mombanda komamanya ngoka taya iidheula opo ya kale ye na uundjolowele.

Oohi ohadhi tekulwa opo dhitane dho dhiliwe dho dhi kalandithwe dheetepo iiyemo opo aantu yavule okulanda iinima yilwe noshimaliwa shoka tashi zimo.

Opo aantu yakale yena uundjolowele yo yakale yena iipalutha yesiku kehe oya pumbwa iimeno, oshoka ohayi etapo iikulya pamaludhi gi ili no gi ili.

Iimuna ngaashi oongombe, iikombo noonzi ohadhi li omwiidhi opo dhi koke dho dhi kale dhi na uukolele noshowo ohadhi nu omeya.

Omwiidhi ohagu liwa koongombe, oonzi noshowo iikombo. Nohagu gongololwa mo momapya, oshoka otagu piyaganeke iimeno mbyoka hayi liwa.

Oohi opo dhi tane momeya ohadhi vala omayi ngoka haga ningi oohi noshowo okukala momeya opo dhi kale dhi na omwenyo nokukoka nuundjolowele.

Oondjuhwa iinamwenyo mbyoka hayi liwa, yo ohayi vala wo omayi ngoka haga e ta po uuyuhwena wumwe, go ohaga vulu wo oku landithwa noku mona mo iimaliwa niiyemo.

Mombunga ohamuka omwiidhi ogundji gwakukuta oshoka ihamumono omata gomvula, no hashi etitha iimeno yikale yakukuta, shashi kapena omeya.

Omapya ngoka ge li koofaalama ohaga pululwa noombakumbaku opo tu vule oku kunamo iimeno yetu ngaashi iilya, omakunde, oofukwa, iilyawala opo tu vule okumona iikulya esiku kehe.

Aakwanegumbu otaya vulu okuninga oshikunino shawo shoka taakunu iikwamboga yawo nomiti dhawo ndhoka tadhi yakwathele okweeta iikulya pehala lyoku kala taya kalanda iimaliwa kehe esiku kositola

Oohi iinamwenyo yomomeya mbyoka hayi liwa, nohayi pe aantu oongeshefa dha yooloka okulanditha oohi.

Iimeno ohayi kunwa nokutekelwa nomeya nongele ya koko ohayi eta po iiyemo mbyoka tayi vulu okuliwa nosho wo okulandithwa noku eta po iiyemo mbyoka tayi vulu okulongithwa moompumbwe dhimwe dhi ili.

Iinamwenyo ohayi kanwa omeya komilonga ndhoka tadhi kunguluka omeya ngoka ge etwa komvula, momakuti, moka mu na omiti nosho wo omeya gayela.

Aantu ohaya vulu okukwata oohi opo ye ke dhi landithe po nenge ya ka lye komaagumbo gawo. Oohi ohadhi vulu oku li wa oontalala nenge dha kukutikwa pomutenya.

Okuna iinamwenyo yomokuti ya yooloka omaludhi nomaludhi. Ngaashi oondjamba, oonkoshi, ongamelo, oondjambameya nosho tuu.

Uudhila iinamwenyo yi na omawawa ngoka haga longithwa oku tuka tayi yi mombanda muule. Uudhila owuli pamaludhi gi ili no gi ili wumwe ohawu kala momagumbo wumwe owo mokuti.

Oongombe iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu, ohayi zi onyama, omahini noshowo omagadhi ngoka haga vulu okugwaywa noshowo iipa mbyoka hayi vulu okuninga omakumbatha niikutu noongaku.

Ondjuhwa ohadhi eta po omayi opo dhitane noku liwa nosho wo omayi ohaga longithwa okukalanditha opo yamone mo iimaliwa onga aanafaalama yoondjuhwa.

Omandjembele oyimwe yomiiyimati mbyoka hayi liwa no hayi landithwa pomahala gayooloka momapandaanda, moondoolopa na palwe.

Aanegumbo otaya vulu okukuna iimeno pehala lyevi, shoka hashi ithanwa oshikunino. Otaya vulu okukuna po iimeno ngaashi omatama, nayilwe ya gwedhwa po. Shoka otashi ya pe iipalutha yesiku kehe.

Omayi ngoka haga valwa koondjuhwa ohaga falwa komatala opo gakalandithwe yamone iimaliwa mbyoka tayi vulu okulanda oompumbwe dhesiku kehe.

Iimeno ohayi eta po iikwamboga niiyimati mbyoka hayi liwa kaantu esiku kehe, nohayi eta po iiyimati mbyoka hayi vulu okulandithwa nosho tuu.

Iimeno ohayi kunwa opo yitupe iiyimati niikwamboga mbyoka hayi liwa kukehe gumwe, kehe esiku noshowoo okulanditha opo tumonemo iimaliwa.

Omatudhi goongombe ohaga longithwa onga uuhoho mboka uuwanawa, opo wu kokeke iimeno nokweetapo iiyimati oyindji methimbo efupi.

Mefuta ohamu adhika oohi dhomaludhi gayooloka ndhoka hadhi kwatwamo nokulandithwa komahangano gayooloka. Noku gandja iiilonga kaakwashigwana aaNamibia.

Moshikunino ohu vulu oku kunwa Iikwamboga ngaashi omatama, oonyanga nuunawamundesha opo yi vule okuliwa kaakwanegumbo nosho tuu.

Aanegumbo oye na ehala ndoka hali ithanwa egumbo, ndoka li na oondunda dha yooloka, moka haya lala, haya teleke, nokuza omasiku agehe.

Aantu ohaya pulula po omwiidhi momapya, opo yavule okukunapo iimeno mbyono hayi vulu okuliwa, ngaashi iilya, omakunde, omapungu, noofukwa.

Oonyanga ohadhi kunwa nokukalandithwa komatala ohadhi longithwa okutula momihoka, monyama nenge miinima yi ili mbyoka yokuteleka, opo omuhoka gu kale gwa dhoga nawa.

Etosha National Park ehala ndyoka lya edhilila iinamwenyo yomokuti. Ngaashi oondjamba, ompugulu, oonduli, oonkoshi nosho woo iinamwenyo yimwe.

Koondundu okuna omamanya ogendji noshowo omiti dhomaludhi gi ili nogi ili. Omiti ominene nomishona dhoka dhili mo.

Aantu ohaya gondjo omitenya kohi yomiti noshowo haya longitha iipundi oku kuutumba yo kaayapye komutenya sho yeli momuzile.

Oongombe iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa noku edhililwa kaantu. Ohayi zi omahini, onyama noshowo oshipa shoka hashi vulu okuninga iikutu noshowo omakumbatha.

Oondjuhwa ohadhi vala omayi opo dhitane dhininge odhindji nokukoka dhiliwe dho dhilandithwe wo. Omayi ohaga liwa nago.

Aantu oya pumbwa oombuto dha yooloka opo yakune iimeno yomaludhi gayooloka ngaashi omapungu, iilya , omatama noshotuu.

Iinamwenyo yomo kuti oya nika oshiponga noya ningilwa omahala gawo goma talelipo, ngoka yee dhililwamo opo kaa yikale yili mokati kaantu, oshoka ohayi vulu oku tula aantu moshiponga.

Ofuta olya edhilila oohi omaludhi ogendji noshowo iimeno. Aantu ohaya ka hugamo oohi opo yedhi landithe dho dhi liwepo .

Omatama iikwamboga hayi longithwa okutulwa momahoka, opo dhi pame nawa , dho dhikale dha towala nawa tadhi vulu okuliwa kaakwanegumbo noshowoo okulandithwa.

Oongala ohadhi kala dha kunwa miikunino. Nohadhi kala tadhi monika nawa, oshoka odhina omayala gi ili no gi ili shoka hashi kala sha sheneka.

Oomina ohadhi gandja iilonga moshingwana no hadheeta ehumo komeho oshoka ohadhi landitha iinima oyindji ngaashi uuwe nongopolo.

Omeya ohaga kaleke oohi nomwenyo. Nohadhi kala mo tadhi valathana oluvalo nokutana. Nosho wo tadhi koko opo dhi ninge oohi oonene tadhi vulu okuliwa noku landithwa.

Omeya ogasimana ohaga longithwa okwiiyoga, okunwa nokutela nokuninga iinima yilwe yasimana monkalamwenyo.

Omagumbo gomiti oga edhilila uunona uushona oyendji mboka wa pambathana nohaya kala noku dhana megumbo, oku kateka omeya noku longa iilonga mbyoka yapumbiwa megumbo.

Iimeno opo yi koke ohayi tekelwa nomeya moshikunino yo tayi tulako iikwamboga niiyimati mbyoka hayiliwa. Iiyimati ongaashi omayapela, omabana nosho tuu, omanga iikwamboga ongaashi omatama noonyanga.

Omambakumbaku ohaga pulula oofoola ndhoka hadhi kunwa opo dhimene iimeno mbyoka hyipe aantu iikulya yesiku kehe ngaashi iilya, omakunde, omapungu, oofukwa nosho tuu.

Iimeno ohayi gandja iikulya yaa yooloka opo yi etwe po ohayi kunwa nohayi tekelwa opo yi koke noku tulako iiyimati yina ongushu.

Oondundu oondumba dhomamanya guuka mombanda, hoka aantu ha ya vulu okweenda yu uka momanda opo yi idhewule yo ya kale yena uundjolowele nokweenda esiku kehe.